Ahagati y'enyanja ey'amaizi gacureire kurungi munonga omushaija ari aha bwato bw'ebiti omushaija ogu akwatsire eirobo eri barikutegyesa ebyenyanja

Omukazi ajwire ekiteteya ebirikwiragura n'ebya kinekye, eyefubikire akakoohe k'ebyakineekye, ashutamire aha mukyeka naacunda amate omu kishaabo, enyima n'orugyegye ruriho ebyanzi, n'ebishaaba nana ebirere

Ebimuri biboneire kurungi munonga biri omu rangi eya pinki biine obutwe obw'erangi eya kinekye, rwagati bwine ekitima eky'erangi erikutukura.

Omushaija w'emyaka mitoho, ariho naatsindika omuzeeyi otarikubaasa kwetambuza omu kagaari akabarema. Aha rubaju hariho egaari eyemereire n'abandi bantu abaineho abandi bantu abatarikubaasa kwetambuza.

Eizooba ririkurengyerayo omwihamba ry'obunyaatsi bwomire munonga nan emiti mingiho. Harimu istyo ry'embogo nyingiho zirikureebeka kurungi.

Baasi ey'ekika ekya Link ey'erangi ya kinyaatsi einemu ebya kinekye n'ebirikutukura eyemereire aha bashuubuzi, barimu nibaguza abashaabaze ebyokurya.

Aha ruguuto orwa koransi , omushaija ariho navuga egaari akomireho ebitookye enyuma ye abantu bariho nibatambura emotoka zipakingire hariyo n'ebindi byombeko.

Enjojo ekuzire kurungi munonga eine omubiri gurikushusha kitaka ehuumwireho omu kishaka ky'ebinyaatsi bibisi ebimwe biguufu ebindi ebyakuraho omu bwire bw'eihangwe.

Ente z'enyankole z'amahembe maringwa ezimwe za siina endijo ente kagabo yebigabo birikwera ziri omu kishaka omu bwire bwihangwe.

Omu muhanda gw'eitaka gushazire kurungi munonga, gurikuraba ahagati y'ekishaka kibisi kikwataine. Abakazi bashatu nibaruga kusheenya bekoreire enku aha mutwe.

Omu muhanda gw'eitaka ahagati y'ekishaka ky'emiti miraingwa yakwatanamu abarambuzi babiri babajungu omwe akwatsire kamera omu ngaaro baheekire amashaho boona bajwaire enkofiira enyima yaabo hariyo abandi bantu omuri nana omwegi

Abakazi babiri babashuubuzi beekoreire eby'okuguza aha bisihaani by'ekyoma omurimu obutunguru, katungurucumu, enyaanya eminekye ehiire.

Omu rurembo ruhango harimu emotoka ez'abantu nyabuntu n'emotoka n'emotoka ez'ekika kya takisi ezirikwekorera abashabaaze harimu aba bodaboda abariho nibavuga pikipiki zaabo harimu n'abantu nyamwingi abarimu nibatambura abandi bariho nibakiira emishuburo yaabo ahansi y'emitaka kubatambira omushana .